Oositola dhopo pe pi odha konda aantu oyendji omagulu, opo kaaya ka konge iipumbiwa yawo kokule. Sho otashi hwepopaleke oku kwata nawa ethimbo. Ooyene yoositola ohayi ilokelele iimaliwa sho aantu taya landa iilandithomwa yawo mbika yili mo moositola.

Iihongomwa mbyoka ya hongwa momiti oyi li tayi dhana onkandangala momalamditho ga Namibia nenge gomuuyuni. Oshoka oyo yimwe yo miihongomwa nenge yiiongithwa mbyoka aantu haya longitha momagumbo gawo. Ngaashi iikwatelwa, onga iikwatelwa okutenteka ko sha nenge taya lile mo. Aantu haya hongo nee iihongomwa yawo mbika ya landithe, ya likole oshimaliwa.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho, ya yoolokathana koshilongo shontumba. Puna iimaliwa iikukutu oshowo iimaliwa yomafo, ihe ayihe mbyoka ohayi longithwa okulanda.

Omahangano ngoka giyadha geli mompumbwe yoshimaliwa ohaga shanga ombapila dhoma hehelo noku dhifala koombanga dhayoloka kathana ngashi ombanga yotango yopashigwana opo yawape ya pewe omakwatho gopa shimaliwa yakakandulepo uupyakadhi mboka yena.

Ositola ohadhi landitha iipumbiwa yaloka thana, naantu ohayi yakalande shikwatele koompumbwe dhawo shika ohashi pupaleke onkalo yamwe gostola oshoka ohamono iimaliwa uuna talanditha iilandithonwa yee.

Aantu oyendji mboka yamona uunongo koosikola dhopaungomba no yena uunongo mokunduluka po iinima ngaashi iipundi, iitaafula nenge oosikopa ohaya hongo iihongomwa yayoolokathana e taya landitha yo yamone iimaliwa yokwiikwatha.

Uuna antu taya ka mbaanga iimaliwa yawo koombanga, ohaye yi topola muungundu shi ikwatelela koludhi loshimaliwa shoka. Oshiholelwa ongaashi okandumba koondola omulongo okiiile, oshowo komilongo mbali. Opo dhi ningile aanilonga yomombanga oshipu uuna taya yalula iimaliwa.

Iihongomwa ya yoolokathana yomaludhi nomaludhi, oyili yo opalekitha momagumbo gaantu oyendji. Iihongomwa mbyoka ongaashi oosikopa dhomomakuma, nenge dhono dhoku pungula mokombitha, oshowo iipundi niitaafula.

Poositola dho popepi odha konda aantu oyendji omagulu. Opo kaya konge iipumbiwa yawo kokule. Sho otashi hwepopaleke okukwata nawa ethimbo. Ooyene yositola ohaya ilikolele iimaliwa sho aantu taya landa iilandithomwa yawo mbika.

MoNamibia omu na iimaliwa ya yoolokathana , mu na iikukutu naambyoka yomafo. Yomafo otuna mo ngaashi oondola omulongo, oondola omilongo Mbali, oondola omilongo Ntano, oondola ethele, oondola omathele gaali oshowo yilwe.

Moombaanga odhindji aantu ihaya longo we nuudhigu ohaya longitha uushina mboka wandulukwako nowa nuninwa oku yalula iimaliwa pehala lyoku yalula noonyala dhawo yoyene. Shika osha ningilwa opo shininge iilonga iipu sho shikwate ethimbo nawa.

Mongashingeyi uuyuni owa huma komeho. Aantu ihaya yiwe momikweyo omile dhoombaanga ya katume oshimaliwa ihe ohaya longitha owala oongodhi dhawo dhopeke ndhoka dha kwatakanithwa kumwe nomayalulo gawo gombaanga.

Mongashingeyi aantu ihaya yiwe momikweyo omileeleeka dhoombaanga yaka konge iimaliwa ashike otaya vulu wo okupewa iimaliwa pomashina moositola dhontumba ndhoka dha pitikwa okulongitha uukalata woombaanga.

Oosikopa odho dhimwe dhomiihongomwa iiwanawa mbyoka hayi longithwa okutsilika nenge okupungula iizalomwa yomuntu. Aantu ohaya hongo oosikopa ndhika opo ya vule okudhi landitha yo ya mone oshimaliwa ya ka lande iipumbiwa yawo yilwe.

Omiti odhi na omauwanawa ogendji, oshoka mu dho omo hamu hongwa iihongomwa ya yoolokathana mbyoka hatu vulu okulongitha momagumbo getu ngaashi iipundi, iitaafula oshowo oosikopa. Mboka ye na owino ndjika yokuhonga, ohaya hongo iihongomwa yawo ya yoolokathana nokuyi landitha po, opo ya vule okuimonena oshimaliwa.

Oositola dhopopepi odha konda aantu oyendji omagulu , opo kaaya kakonge iipumbiwa yawo kokule . Sho otashi hwepopaleke okukwata nawa ethimbo . Ooyene yoositola ohaya ilikolele iimaliwa sho aantu taya landa mo iilandithomwa mbika.

Oositola dhopopepi odha konda aantu omagulu, opo kaaya ka konge iipumbiwa yawo kokule sho otashi hwepopaleke okukwata nawa ethimbo. Ooyene yoositola ohaya ilikolele iimaliwa sho aantu taya landa iilandithomwa yawo mbyoka yi li mo.

MoNamibia omuna iimaliwa yayoolokathana, omuna iikukutu noyomafo. Yomafo omuna ngaashi oodola omulongo, omilongo mbali, omilongo ntano, omathele gaali nayilwe.

Oositola dho po pepi odha konda aantu oyendji omagulu kaaya ka konge iipumbiwa yawo kokule. Sho otashi hwepo paleke oku kwata nawa ethimbo. Ooyene yoositola ohaya ilikolele iimaliawa sho aantu taya landa iilandithomwa yawo.

Oositola dho popepi odha konda aantu oyendji omagulu, opo kaa ya ka konge iipumbiwa yawo kokule, sho ota shi hwepopaleke oku kwata nawa ethimbo. Ooyene yoositola oha yi ilikolele iimaliwa, sho aantu taa landa iilandithomwa yawo mbika.

Omiiti dhayoolokathana omo mono hamu hongwa iihongomwa yomaludhi gayolokathana. Mbyono hayi hongwa kaantu nenge aanongo mboka yena owino moku honga iihongomwa oyo tuu mbyo. Elalakano enene ohayeyi hongo opo ya mone iipundi momagumbo gawo oshowo iitafula. Yo yeyi landithe yawape yi ilikolele oshimaliwa.

Pomahala mpoka hapu kala omawulukilo gopaipindi, oombaanga odhindji nadho ohadhi yi dhikakuthe ombinga. Elalakano okuka gandja omauyelele shinasha nankene omuntu ena okupatulula embo lye lyokupungula iimaliwa, oshwo omauyelele agehe ga pumbiwa genasha nombaanga.

Uuna tolanda sha mositola oto vulu okulongitha okakalata koye kombanga pehala lyo kulongitha oshimaliwa shoye koomuma, shino ohashi kukwathele opo wusindane iinima mbyoka yi li momasindano ngoka geli mositola yontumba.

Omiti odha simana onkene nadhi kalekwepo oshoka aantu otaye dhi tete po, nokuhongamo iihongomwa ya yoolokathana ngaashi iipundi noku yi landitha po ya wape ya i likolele oshimaliwa.

Oositola dho popepi odha konda aantu oyendji omagulu, opo kaya ka konge iipumbiwa yawo kokule, sho otashi kwatele po okukwata nawa ethimbo. Ooyene yoositola oha yiilikolele iimaliwa yawo sho aantu taa landa.

Oositola dhopo pepi odha konda aantu oyendji omagulu, opo kaaya ka konge iipumbiwa yawo kokule sho otashi hwepo paleke oku kwata nawa ethimbo. Ooyene yoositola ohayii likolele iimaliwa sho aantu taya landa iilandithomwa yawo.

MoNamibia otu na mo iimaliwa ya yoolokathana. Tu na mo mbyoka iikukutu naambyoka yomafo. Yomafo otu na mo ngaashi oodola omulonga, oodola omilongombali, oodola omilongontano, oodola ethele oshowo oodola omathele gaali.

Oombanga ohadhi kunkilile aapunguli yiimaliwa opo kaaya tulwe mokatowo kuulingilingi taya longitha edhina lyombanga yontumba shika ohaye shiningi nokulombwela aapunguli yapatithe oonomola dhawo dhoongodhi yo kaaya hekwe komalungula.

Aanongontu mboka haya kutha ombiga momaudhano ga yoolokathana, ohaya mono omasindano haye ga pewa komahangano nenge koombanga dhomakwashilipaleko, opo nelalakano ya hwahwameke ohokwe yuudhano.

Mongashi ngeyi omalusheno oga ninga ondilo onkene aantu oyendji oya tokola noyeli haya longitha olusheno lwoketango ndono luli ihalu futilwa nande osha, ashike oto longitha owala oonte dhetango.

Omiti ngele dha tetwapo mudho ohamu vulu oku hongwa iihongomwa yayolokathana mbyoka hatulongitha momagumbo getu ngaashi iipundi nosho woo iitafula.

Ostola odhe twapo koo yene nelalakano ye tukonde omagulu kaatwende iinano iile kokulanda iipumbiwa yetu yesiku kehe onkene oyene yoostola naya simanekwe.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho mbyoka aantu haa vulu okulongitha, ya lande iipumbiwa yawo. Ngele omuntu kena oshimaliwa, nena ita vulu okwiilandela sha.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yi ilile, nuuna aatalelipo taya talelele po omahala ga yooloka, oshinima shotango yena okuninga okulundulila iimaliwa yokoshilongo shawo. Ta ye yi lundulile mwaambi yomoshilongo moka ya uka opo ya ka vule okuyi longitha meni lyoshilongo shoka shontumba. Ya vule okulanda.

Gamwe gomomakumagidhi ngoka hatu pewa shinasha noshimaliwa ohaku tiwa kala wuna omikalo dhono ngweye tovulu okulongitha wiigande uuna tolongitha oshimaliwa shoye opo waa heshilongithe shapitilila.

Oombaanga odhi dhimwe dhomomahangano ngoka haga gandja omakwatho gopashimaliwa unene komahangano omakwawo ngoka ga pumbwa omakwatho opo ya yambidhidhwe momukalo moka uuna itaaya vulu shaashi kayena sha oshimaliwa sha gwana.

Oombanga odhindji odhili hadhi kwashilipaleke omaudhano, elalakano okuhwahwameka aantu ya kwatwe kohokwe yokukutha ombinga momaudhano ga yoolokathana. Oshowo shoka tashi ningitha omalutu gawo ga kale geli muundjolowele.

Oositola dhopopepi odha konda aantu oyendji omagulu opo yaaka konge iipumbiwa yawo kokule, sho otashi hwepopaleke okukwata nawa ethimbo. Ooyene yositola ohayi ilikolele iimaliwa sho aantu taya landa iilandithomwa yawo.

Ostola dho popepi odha konda aantu oyendji omagulu opo kaa kakonge iipumbiwa yawo kokule sho otashi hopopaleke okukwata nawa ethimbo oyene yoostola ohayi likolele iimaliwa sho aantu talanda iilandithonwa yawo mbika yili mo.

Momagumbo omuli tamu monika nawa omolwa iihongomwa mbyoka yili yatulwa mo yi longithwe okutsilika iinima yomaludhi gi ili nogi ili momagumbo. Aantu mboka haya hongo iinima mbino ohayii likolele iimaliwa ngele ya landitha iihongomwa yawo.

Mboka ya kwatwa kohokwe yokukatalela po kiilongo yayoolokathana ohaya vulu okushininga taya pitile moombaanga dhawo nokukuthilwa ko komwaalu ngoka ye na okufuta opo yakatalele po kiilongo yayooloka.

Aantu oyendji mboka ya mona uunongo koskola dhopaungomba noyena otseyo mokundulukapo iihongomwa ngashi iipundi nenge iitafula ohaya vulu ne okuyi landitha yo yamone iimaliwa yawo yoku ikwatha.

Owuna kuume koye tavalwa ndele ino gwanitha oshimaliwa? Otovulu oku tota okambo koye nombaanga hoka tokala to tulako owala okashona hoka wuna sigo wagwanitha ondando onene ngoye toyi kuthako nduno shampa wagwanitha , eto landele kuume koye shoka ahala mevalo nenge shoka wuwete shemoopalela ngoye tompe nduno.

Mongashingeyi moombaanga aantu ihaya yalula we iimaliwa noonyala ashike ohaya longitha uushina mboka hawu endelele nohawu yalula mondjila. Elalakano okukwata nawa ethimbo.

MoNamibia omuna iimaliwa yomafo ya yooloka, tu na mo oondola omulongo, tu na mo oondola omilongo mbali, oondola omilongo ntano, oondola ethele, oondola omathele gaali oshowo yilwe.

Uuna omuntu wa ya pehala lyoku landitha iikulya, aalandi oya niningilwa omukalo omupu go omuwanawa goku tala omusholondondo gwiikulya nenge gwiikunwa koshipelende shi li mo, peha lyoku pula aalandithi.

Moombanga aaniilonga ohaya longitha uushina wo kuyalula iimaliwa pehala lyoku yalula noonyala ,shino ohashi hwepopaleke iilonga oshowo ohashi kwata nawa ethimbo onkene uuyuni payife owahuma.

Mongashingeyi opo kuhwepopalekwe omiikweyo omile okuya puushina wokunana iimaliwa, omuntu ota vulu okulongitha okakalata ke kombaanga okulanda meni lyositola iipumbiwa ye.

Mboka yena ontseyo mokuhonga iihongomwa ya yoolokathana okuziilila momiti otayi ipandula oshoka iilandithomwa yawo oyili tayi dhana onkandangala notayi landwa noya wape yiimonene oshimaliwa.

Monkalamwenyo otu li poondondo dha yooloka. Opuna mboka taya vulu okwii kwathela yo yene po opuna mboka itaaya vulu kaayena naampoka taya lala ye li momapandaanda. Ombaanga oya toto po ehangano nenge oka ketha koku gandja kehe shoka to vulu okutya iikulya, oothewa nenge iikutu opo ka kwathele mboka ye li momapandaanda.

Oombaanga odhili hadhi gandja oshimaliwa kaakwashigwana mboka ya pumbwa nenge ya hala okulanda omagumbo ndele inaya gwanitha oshimaliwa yo taya kala ta ya futu komwedhi sigo ya mana.

Shika shimwe sho miihongomwa yo momiiti shili tashi monika nawa. Onkene aahongi yiipilangi oye li taayi ipandula molwa uunongo wayo mboka tawu ye etele oshimaliwa una ya landitha iihongomwa yawo.

Mongaashingeyi aantu ihaya nana we iimaliwa noku kala nayo moondjato, ihe ohaya longitha owala uukalata wawo wombaanga oku landa shoka ya hala. Shika otashi hwepopaleke onkalo, opo iihohela yokombaanga kaa yi ninge oyindji.

Oositola dhayoolokathana ohadhi tula iilandithomwa yawo kofanditha opo ya pe ompito mboka kaayena oshimaliwa shagwana ya lande osho wo shino ohashi ningwa uuna iilandithomwa mbyoka yakala mo mositola ethimbo ele inaayi landwa.

Uuna omuntu i iyadha keena iimaliwa ya gwana, ye a hala oku landa osheenditho ohayi kombaanga e taa tula po euvathano, ye ta pewa omukuli, a wape a lande osheenditho she, ye taka shunitha oshimaliwa shaantu muule wethimbo yeli uvathana.

Monkalo yopaife ngele kuna oshimaliwa ito vulu okwiilikolela sha. Onkene otatu indilwa tulonge nuudhiginini opo twiimonene iimaliwa tse tulande iipumbiwa yetu.

Aantu oyendji mboka ya mona uunongo koosikola dhopaungomba noyena ontseyo mokunduluka po iihongomwa ngaashi iitafula nenge iipundi. Ohaya hongo nduno iihongomwa ya yoolokathana e taya landitha nee ya mone iimaliwa yawo yokwiikwatha.

Omiti tadhi tu pe iihongomwa iiwaanawa ya yoolokathana ngaashi uusikopa mono tatu vulu okupungula iinima yetu ya yoolokathana. Aahongi yomiti naya simanekwe.

Aantu oyendji mboka yamona uunongo koosikola dhapaungomba noyena ontseyo mokundulukapo iihongomwa ngaashi Iipundi nenge iitaafula, ohaya landitha opo yamone iimaliwa opo yiikwathe moonkalamwenyo dhawo.

Uuna omuntu e na ontseyo nuunongo wokundulukaposha ota vulu okushininga ta vulu okundulukapo iipundi niitafula ta landitha wo a monemo oshimaliwa shokwiikwatha nokukwatha ezimo lye.

Aantu oyendji mboka ya mona uunongo koosikola dhopaungomba no yena ontseyo mokundulu kapo iihongomwa ngaashi iipundi, iitaafula nenge uutemba gokwiiyogela koonyala ohaya vulu nduno oku landitha nenge ya pewe otendela yo ya mone oshimaliwa.

Otwa pumbwa okulonga nuudhiginini, opo tu imonene oshimaliwa tse tu vule okugwanitha po oompumbwe dhetu dhesiku kehe. Ngele ku na oshimaliwa nena ito vulu okulanda sha.

Oombaanga ohadhi kunkilile aapunguli yiimaliwa opo kaaya tulwe mokatoo kwaambo haya dhana uulingilingi taya longitha edhina lyombaanga. Shika ohaye shi ningi nokulombwela aapunguli ya patithe oonomola dhawo dhoongodhi kaaya hekwe komalungula.

Mboka yena ontseyo moku honga otayi ipandula oshoka iihongomwa yawo oyili tayi dhana onkandangala momahala gomalandithilo tayi landwapo opo ya vule oku mona oshimaliwa.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho mbyoka yina ongushu shiikwatelela koshilongo oko tuu ho. Opo wu vule okulanda koshilongo sha yooloka nena owapumbwa okushendjela iimaliwa yoshilongo shoye mwàambyoka yoshilongo shoka waya.

Mongashingeyi oto vulu okulanda olusheno nenge ethimbo lyokongodhi okupitila kongodhi yoye shivulithe okuya wukalande koositola, shika otashi hwepopaleke elongitho nawa lyethimbo.

Oostola odho omahala ngoka aantu hayayi opo yakalande iipumbiwa yayo yesiku kehe. Shika osha ningila aantu oshipu noya kondwa omagulu opo yalande iipumbiwa yayo popepi.

Ombaanga ohadhi kunkilile aapunguli yiimaliwa opo kaya tulwe mokatowo kwaamboka haya dhana uulingilingi taya longitha edhina lyombaanga. Shika ohaye shi ningi nokulombwela aapunguli ya pitile koonomola dhawo dhoongodhi kaaya hekwe komalungula.

Oostola dhopopepi odha konda aantu oyendji omagulu opo kaaya kakonge iipumbiwa yawo kokule. Sho otashi hwepopaleke okukwata nawa ethimbo. Ooyene yoostola ohaya ilikolele iimaliwa sho aantu taya landa mo iilandithomwa yawo.

Oositola dhopopepi odha konda aantu oyendji omagulu, opo kaaya ka konge iipumbiwa yawo kokule. Ohashi hwepopaleke ethimbo. Ooyene yoositola ohaya ilikolele iimaliwa sho aantu taya landa mo iilandithomwa yawo.

Omiti una dha hongwa nawa kwamboka yena uunongo ohamu vulu okuza iipundi iiwanawa mbyoka hayi longithwa oku okutumbwa momagumbo. Shika ota shipe aahongi yiipilangi ohokwe opo ya mone iimaliwa.

Mongaashingeyi oombaanga odhindji odhi na omathigathano gi ili nogi ili, moka aantu haya vulu okusindana iimaliwa, uuna taya landa iilandithomwa yawo taya longitha uukalata wawo wombaanga, peha lyokugandja oshimaliwa koomuma.

Mboka yena owino ohaya nduuluka po nenge ohaya etapo oondama dhokumbwinda, dhono dhili pomahala gayogoka nogalongekidhwa nawa, moka aantu taa vulu okumbwinda nosho woo okugondja, noku kuutumba kiipundi mbyoka ya hongwa nawa.

MoNamibia otunamo iimaliwa ya yoolokathana, tu na mo mbyoka iikukutu naambyoka yomafo. Yomafo otu na mo ngaashi oondola omulongo, oondola omilongombali, oondola omilongo ntano, oondola ethele noondola omathele gaali.

Oositola dhopopepi odha konda aantu oyendji omagulu opo kaaya ka konge iipumbiwa yawo ko kule sho otashi hwepopaleke oku kwata nawa ethimbo. Ooyene yoositola ohayii likolele iimaliwa sho aantu taya landa iilandithomwa yawo.

Mongashingeyi omuntu ngele okwiiyadha a hala okulanda egumbo ndele kena oshimaliwa shagwana ohayi kombaanga a wape a pewe omukuli gwokulanda egumbo. Oshimaliwa shino ohekeshi futa muule wethimbo lya uvathanwa.

Oku na omahala ngoka ga longwa po nelalakano opo mboka ye na ohokwe mokuhonga iihongomwa yawo ya ye ko ye ku ulike ontseyo yawo okupitila mu shoka ya honga.

Mongaashingeyi aantu ohaya vulu okulanda oohauto nomikuli ndhoka haya pewa koombanga dhawo. Iimaliwa mbino ohayi ka shunithwa muule wethimbo lyuuvathanwa.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Nongele aatalelipo taya talele po omahala gi ilile oshinima shotango yena okuninga okushendja iimaliwa yokoshilongo shawo taye yishendjele mwaambi yomoshilongo moka yayi opo ya vule okulandasha moshilongo moka yayi. Oshoka iimaliwa yokoshilongo shawo itayi ka taambwako meni lyoshilongo shimwe shi ilile.

Uuna wakatalela po koshilongo shontumba owapumbwa okushengela iimaliwa yoshilongo shoye mu yambyoka yoshilongo hoka wuli opo shininge oshipu una tolanda sha.

Ngele kuna oshimaliwa nena ito vulu oku landa iipumbiwa yoye yesiku, onkene tatu tsu omukumo tu nyangadhale, opo tu vule oku imonena oshimaliwa, tse tu lande uuthewa wetu oshowo uumpumbwe wetu.

Momiti dhayoolokathana ohamu vulu okuhongwa iihongomwa yomaludhi gi ili nogi ili, ongashi iitafula oshowo iipundi mbyoka hayi longithwa momagumbo okukuutumbwa oshowo okulilwa.

Aantu ohaya landitha iilandithomwa ya yoolokathana, moka aantu haya landa onga oonguwo yaka zale komagumbo gawo, nenge iiyopalekithi ya ka opaleke komagumbo gawo. Shika oshi li oshinima oshiwanawa.

Iinamwenyo yomokuti oyo mboka hayi nana aatalelipo ya za kiilongo yi Ili noyi ili. Uuna taye ya okutala iinamwenyo mbika, ohaya futu oshimaliwa shomwaalu gwontumba shoka hashi gwedhwa ko keliko lyoshilongo shetu.

Oosikola dhopaungomba ohadhi gandja omadhewulo kwaamboka ya hala oku ilongela shinasha nomawunongo ogendji. Mwa kwatelwa iihongomwa ya hongwa momiti dha yoolokathana. Iihongomwa oyo tuu mbika ohayi longithwa momagumbo nenge aantu yeke yi landithepo yi ilikolele oshimaliwa ya lande iipumbiwa yawo.

Ngele omuntu kena oshimaliwa nena omuntu ita vulu oku landa iipumbiwa ye ya yooloka thana, onkene tatu kunkililwa tulonge neyi tulomo opo tumoneni oshimaliwa tse tu kalande oompumbwe dhetu.

Uuna omuntu tozi mo moshilongo wuuka koshilongo shilwe oshinima shotango wuna kuninga shampa wa thiki koshilongo shoka okushendja iimaliwa oshoka kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yiilile. Shika otoshi ningi opo wuvule oku kalanda sha meni lyoshilongo.

Mongashingeyi muuyuni wa huma, aantu ihaya nana we iimaliwa puushina wokunana iimaliwa, ashike ohaya longitha owala uukalata wawo woombaanga moositola uuna ya hala okulanda iipumbiwa yawo.

Aantu oyendji mboka yamona uunongo koosikola dhopaungomba noyena ontseyo mokundulukapo iihongomwa yayoolokathana, ohaya nduluka, yoyaka landithe yamone iimaliwa yokwiikwatha mokukalamwenyo kwawo.

Pomalugo ogendji nenge momagumbo ogendji omuli tamu monika nawa omolwa iihongomwa mbyoka ya yoolokathana yilimo ,mboka yena ontseyo moku honga iihongomwa otaya ilikolelela iimaliwa oshoka aantu otaya landa iihongomwa yawo nuudhiginini.

Oositola dhopopepi odha konda aantu oyendji omagulu, opo kaaya ka konge iipumbiwa yawo kokule. Sho otashi hwepopaleke okukwata nawa ethimbo. Ooyene yoositola oha yi likolele iimaliwa, sho aantu taa landa iilandithomwa yawo.

Ngele ku na oshimaliwa, nena ito vulu okulanda oompumbwe dhoye dhayoolokathana. Onkene otu na okulonga twiimonene oshimaliwa tse tu vule okulanda iipumbiwa yetu yasiku kehe.

Una omuntu waya pehala lyokulanditha iikulya, aalandi oya ningilwa omukalo omupu go omwanawa goku tala omusholondondo noondando dhiikulya guli guli koshipelende shilimo, peha lyoku pula aalandithi nokuya manenapo ethimbo lyoku longa iilonga yawo.

Aantu oyendji mboka ya mona uunongo koosikola dhopaungomba , no oyena ontseyo yo ku ndulukapo iihongomwa ngaashi oosikopa, ohaya nduluka po nduno iihongomwa yawo ya yooloka , ta ya landitha nee sigo ya mono iimaliwa yo ku ikwatha .

Mongashingeyi aantu inaya pumbwa we okuya meni lyoombanga opo ya ka pungule iimaliwa yawo, ihe otaya vulu okulongitha uushina wombaanga mboka wuli pondje okupungula.

Oshimaliwa osho shili enyanyu lyomuntu. Ngele kashi po nena omuntu ita vulu okwiinyenga sha a vule iilandele shika naashiyaka. Onkene tatu londodhwa tu longeni nuudhiginini opo twiimoneneni iimaliwa tse tu lande iipumbiwa yetweni.

Aantu oyendji mboka ya mona uunongo koosikola dhopawu ngomba noyena ontseyo moku ndulukapo iihongomwa ngaashi iipundi nenge iitafula, ohaya hongo iihongomwa yawo ya yoolokathana etaya landitha yo ya mone iimaliwa yawo yokwi ikwatha.

Aantu oyendji mboka ya mona uunongo koosikola dhopawungomba noye na otseyo mokunduluka iihongomwa ngaashi oosikopa niitafila, ohaya landitha ne yo ya mone mo iimaliwa yawo yokwiikwatha.

Oositola dhopopepi odha konda aantu oyendji omagulu opo kaaya ka konge iipumbiwa yawo kokule, sho oshili tashi hwepopaleke okukwata nawa ethimbo. Ooyene yoositola oyeli taya ilikolele iimaliwa sho aantu taya landa iiladhithomwa yawo.

Moshilongo shetu Namibia otu na mo iimaliwa yomafo ya yoolokathana yili poongundu odhindji. Iimaliwa mbika aantu oha ye yi longitha mokulanda iipumbiwa yawo mpaka naampeyaka.

Oshimaliwa ngele kashipo nena omuntu otavulu oku inyenga avule oku ilandela iipumbiwa ye mbyoka apumbwa onkene monkalamwenyo yomuntu oshimaliwa oshili tashi dhana onkandangala.

Oshimaliwa osho shimwe shili tashi dhana onkandangala momaliko gomuuyuni . Ngele kuna oshimaliwa nena ito vulu okwiilandela sha opo wulye nenge wunwe, onkene taku nkunkiliwa aantu yalonge nuudhiginini opo yiimonene oshimaliwa.

Aantu oyendji mboka ya mona uunongo koosikola dhopaungomba noye na ontseyo mokundulukapo iihongomwa ngaashi oosikopa nenge iitafula oha ya ndulukapo nduno iihongomwa ya yoolokathana taya landitha nee yo ya mone iimaliwa yokwiikwatha.

Aantu oyendji mboka yamona uunongo koskola dho paungomba no yena ontseyo mokulukapo iihongonwa ngaashi oskopa nenge itafula. Ohaya hongo nduno iihongonwa yayoloka etaya landitha yo yamone iimaliwa yokwikwatha.

Omahangano gontumba oha ga ningi omaindilo gopashimaliwa ,taga hehela koombaanga opo ga vule okumona omakwatho ga ka gwanithe po shoka gapumbwa uuna ga yamukulwa momukalo omuwaanawa.

Omahala gokumbwinda ogo gamwe go momahala ngoka ga longekidhilwa owina elalakano okuninga oshimaliwa. Uuna wahala okumbwinda mehala omo tuu moka oho futu oshimaliwa shontumba.

Uuna aantu taya ka pungula iimaliwa kombaanga ohaye yi yoolola etaye yi tula muungundu yi ikwatelela komwaalu nenge koshimaliwa shontumba ngaashi okangundu nenge okandumba koondola dhaNamibia omulongo nenge omilongo mbali. Elalakano oku ningila aaniilonga yomombaanga oshipu uuna taya ka yalula iimaliwa mbyoka.

Otaku kunkililwa aantu yalonge nuudhiginini opo yavule okwiilikolela iimaliwa yaka lande iipumbiwa yawo yayooloka. Ngele kapu na oshimaliwa omuntu itavulu okulanda sha.

Uuna omuntu wa hala sha mositola, ihoyimo owala eto kutha kehe shimwe wa hala eto piti mo, ashike owu na okufuta tango, opo wu pewe shoka wa hala shili mositola. Togandja oshimaliwa, eto pewa shi wa hala.

Omukalo omwaanawa gokuninga oshimaliwa, ongele omuntu ta longitha uunongo we. Ota vulu wo okundulukapo iihongomwa, ngaashi iipundi, nenge iitaafula, eta landitha nee, opo amone oshimaliwa.

Uuna omuntu waya pehala lyokulanditha iikulya. Aalandi oya ningilwa omukalo omupu gokutala omusholondondo gwiikulya nenge omalovu koshipelende shili mo peha lyokupula aalandithi.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Nuuna aatalelipo tayayi komahala galwe, ohaya shendje tango Iimaliwa, opo yakavule okulandasha meni lyoshilongo shontumba, oshoka iimaliwa inayi faathana.

Momiti ohamu zi iihongomwa yayoolokathana mbyoka aantu hayeyi longitha momagumbo gawo ongaashi oosikopa dhokutsilika iimeno oshowoo omafano moondunda dhokukuutumba.

Mboka yena ontseyo ya gwana moku honga iihongomwa ya yoolokathana momiti . Oyeli tayiipandula Oshoka ota yiimonene oshimaliwa . Moku landitha iihongomwa yawo mbyoka ya honga.

Oositola odhindji odhiihanena oshilongo no itatu longowe nuudhigu uuna twa pumbwasha, odhetu konda omagulu opo kaa tu ka konge iipumbiwa yetu komakule sho osha hwepopaleka onkalo tatu kwata nawa ethimbo. Ooyene yoositola oha yiilikolele iimaliwa sho atu landa iilandithomwa yawo.

Uuna aantu ya longa nawa, ano ya landitha iilandithomwa yawo, kehulilo lyesiku ohaya yalula iimaliwa yawo. Opo ya mone kutya, oya longa nuudhiginini shi thike peni siku ndyoka.

Aantu oyendji mboka yamona uunongo koosikola dhopaungomba noyena ontseyo mokunduluka po iihongomwa, ngaashi iipundi nenge iitafula ohaya vulu okuyi landitha yamone iimaliwa yawo yokwiikwatha.

Aantu oye li taya ilikolele iimaliwa muuyuni tashi pitilile okuziilila mokuhonga iihongomwa yayoolokathana, okuziilila wo miiti yawape yalandithe, yiimonenemo iimaliwa.

Opo kuyandwe momikweyo omile dhokukanana oshimaliwa mombaanga ombanga yetu yaNamibia yotango oye shituningila oshipu mpoka yandulukapo okashina hoko hovulu okulanda nako mositola uuna waana oshimaliwa peke. Owapumbwa oshike okambomba koye hono hakadhengwa mokashina gwee tovulu okulanda.

Uuna kaapu na oshimaliwa nena omuntu gontumba ita vulu okwiilandelasha onkene esimano lyoshimaliwa olyo enenenene ngele ito longo nena ito mono oshimaliwa. Gwonale okwa tile, "shanakulya osha nakulonga".

Omagumbo ogendji oge li go opala, omolwa iihongomwa mbyoka yi li mo yomaludhi gi ili nogi ili. Ohayi longithwa pamikalo odhindji, ongele okupungula sha, nenge okutsilika sha shoka sha pumbwa ehala.

Opo kuyandwe omikweyo omile moombaanga, okuka tula oshimaliwa kokambo. Oombaanga odha nduluka po okashina hoka omuntu hoyi po ashike eto tula oshimaliwa shoye kokambo. owa pumbwa okulongitha okashina hoka keli pondje, peha lyoku kala momukeyo omule. Oshinima oshiwanawa ohashi endelele, ihashi kwata ethimbo.

Kehe oshilongo oshina oshimaliwa shongushu yiikwatelela komaliko goshilongo osho tuu shoka, onkene uuna toyi koshilongo shimwe owa pumbwa oku shendjela iimaliwa yoshilongo shoye mwaambyoka yoshilongo hutoyi.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho, yina ongushu yasho shi ikwatelela komaliko gomoshilongo shawo, onkene uuna toyi koshilongo shontumba owapumbwa okulundululila iimaliwa yoshilongo sheni mwambyoka yoshilongo shoka toyi, opo shininge okulanda okupu.

Iihongomwa yomomiti oyo yi li tayi dhana onkandangala momahala gomalandithilo paife. Aantu ohaya longitha iipundi osho wo iitaafula, oku kuutumba osho wo oku li la, oyi li tayi landwa noonkondo.

Oombanga ohadhi kunkilile aapunguli yiimaliwa. Opo kaya tulwe mokatoo kwaamba haya dhana ulingilingi taya longitha edhina lyombanga. Shika ohaye shi ningi nooku shanga shanga omapulakata noku shangela uutumwalaka koongodhi opo aapunguli yomombaanga ndjono kaya hekwe komalungula nenge patumwalaka kongodhi.

Owa hala okulanda etukutuku lyoye ashike oshimaliwa ina shi gwana, wagongelapo ashike okamaliwa kontumba. Oto vulu okuya mookundathana nombanga, taye kupe oombapila wu shayine gweye to pewa etukutuku ndyoka wahala. Oto kala nduno hofutuko kehe komwedhi sigo wagwanitha ondando yoshitukutuku shoka wa kutha.

MoNamibia otuna mo iimaliwa ya yoolokathana tuna mo yomafo naambi iikukutu, yomafo otuna mo ngaashi oondola omulongo, oondola omilongo mbali, oondola omilongo ntano, oondola ethele oshowo oondola omathele gaali.

Aanongontu mokuhonga iihongomwa ya yoolokathana okuzilila momiti oye li ye na ontseyo no haya hongo iihongomwa ya yooloka nokuyi landithapo.

Aantu oyendji mboka yamona uunongo koosikola dhopaungomba. Noyena ontseyo moku ndulukapo iihongomwa ngaashi iipundi nenge iitaafula. Ohaya hongo nduno iihongomwa ya yoolokathana. Yo taya landitha nee ya mone iimaliwa yoku ikwatha.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yina ongushu yawo. Onkene uuna toka talela po koshilongo shontumba, owapumbwa okushendjela iimaliwa yoshilongo shoye mwaambyoka yoshilongo hoka toyi, oshoka kayina ongushu ya faathana.

Mongaashingeyi moombaanga aantu ohaya yalula iimaliwa taya longitha uushina mboka walongwa owina nelalakano lyokuyalula iimaliwa. Shika osha ningwa nomukalo opo ethimbo likwatwe nawa oshoka ohawu endelele shivulithe okuyalula iimaliwa noonyala.

Aantu oyendji mboka ya mona uunongo koosikola dhopaungomba noye na uunongo okunduluka po iihongomwa ngaashi iipundi, iitafula, oosikopa niikwawo yilwe otaya vulu okwiimonena sha shomondjato uuna ta ya landitha yo ya vule okwiikwathela.

Oositola dho popepi odha konda aantu oyendji omagulu opo kaya ka konge iipumbiwa yawo ko kule, sho otashi hopopaleke oku kwata nawa ethimbo ooyene yoositola ohaya ilikololele iimaliwa sho aantu taya landa iilandithomwa yawo mbika.

Konyala iilongo oyindji, kehe shimwe ohashilongitha iimaliwa yasho yiili. Onkene uuna waya koshilongo hoka otopumbwa okutaabathana iimaliwa yoshilongo shoye mwaambyoka yoshilongo shoka wuli, opo shininge omalandithathano omapu.

Aantu oyendji mboka ya mona uunongo koosikola dhopaungomba noye na ontseyo mokunduluka po iiihongomwa ngaashi iipundi nenge iitaafula, ohaya hongo iihongomwa yawo ya yoolokathana e taya landitha yo ya mone iimaliwa yawo yo ku ikwatha.

Mongashingeyi aantu ihaya yiwe meni lyoombanga ya ye momikweyo omileleka uuna ya hala okupungula iimaliwa kuumbo wa wo nenge oku tumina aakwanezimo yawo , ihe ohaya longitha omashina ngoka gopondje opo ya vule okupungula nenge okutumina aantu oshimaliwa .

Iimaliwa ohatu yi longitha okulanda iipumbiwa yetu ya yoolokathana, onkene ngele ka pu na oshimaliwa omuntu ito vulu okulanda shika naashiyaka naayihe mbyoka wa pumbwa.

Omahangano ogendji ohaga ningi omathigathano moka aateleki ya yoolokathana haya kutha ombinga naasindani ohaya pewa oshimaliwa shi ikwatelela kutya olye eya tango methigathano.

Mokukalamwenyo kwetu otulimo pamuthika dhayooloka, tuna mboka yena oshimaliwa na otaya vulu okwiilandela kehe shimwe shoka yahala kutya ondando yoshinima oyithike peni, tse otuna wo mboka taya nyengwa nuuna oondando dha teyelwa pevi ohashi kala oshinyanyudhi na oshiwanawa kwamboka yali itaya vulu, oshoka ondando oya teyelwa pevi e taya landa ne.

Aantu oyendji mboka yamona uunongo koosikola dhopawungomba noyena ontseyo moku ndulukapo iihongomwa ngaashi iitafula ,iipundi nenge oosikopa ohaya vulu oku landitha yo yamone iimaliwa yoku ikwatha.

Iilonga yokomake oya ningwa iipu . Aantu itaya yalula we iimaliwa noonyala ashike otaya longitha uushina mboka wa longwa ko woku hwepopaleke onkalo niilonga yomuntu.

Mboka yaya koosikola dhopawungomba oyena oompito odhindji dho oombanawa oshoka otaya vulu okuhonga iilongitho ngaashi iipundi, iitaafula nenge oosikopa etaya mono oshimaliwa shoku ikwatha moonkalamwenyo dhawo.

Omahangano ogendji ohaga ningi omathigathano moka aateleki ya yoolokathana haya kutha ombinga, naasindani ohaya pewa oshimaliwa shi ikwatelela kutya olye eya tango methigathano ndika.

Moositola ohamu landithwa iinima oyindji ya yoolokathana. Kehe gumwe oha yi mo a ka lande shoka a pumbwa, ye e shi faalele kegumbo ya wape ya ka lye nenge ya ka longithe. Momukalo nguka mwene gositola ota ilikolele oshimaliwa.

Ombaanga oshili hadhi kutha ombinga momathigathano, ano hadhi kwashilipaleke omathigathano moka aantu taya vulu oku sindana iinima yayoolokathana ngaashi oongodhi dhopeke, shino oshili oshinima oshiwanawa.

Mongaashi ngeyi oondolopa odhindji odha tunga omahala gaayenda mboka hayeya okutalela po mono omuntu ho futile ondunda yoku lala uuna wana mpoka tozi shika osha ningila aantu oyendji oshipu oshoka ondunda yoye oto yi futile owala shi ikwatelela komasiku ngoka to lala mo.

Oositola dhopopepi odha konda aantu oyendji omagulu opo kaaya ka konge iipumbiwa yawo kokule. Sho otashi hwepopaleka oku kwata nawa ethimbo. Ooyene yoositola ohayi ilikolele iimaliwa sho aantu taya landa mo iilandithonwa yawo mbika.

Mboka yena ontseyo moku honga omiti otayi pandula oshoka otayi ilikolele iimaliwa uuna ya landitha iihongomwa yawo ya yoolokathana. Okuhonga okwa pumbwa omuntu ena ontseyo ya gwana.

Oositola dhopopepi odha konda aantu oyendji omagulu opo kaya kakonge iipumbiwa yawo kokule sho otashi hwepopaleke oku kwata nawa ethimbo. Ooyene yoositola ohayi ikolelele iimaliwa sho aantu taya landamo iilandithomwa yawo mositola

Oositola dhopopepi odha konda aantu oyendji omagulu opo kaya ka konge iipumbiwa yawo kokule. Sho otashi hwepo paleke oku kwata nawa ethimbo . Ooyene yoositola ohaya ilikolele iimaliwa sho aantu taya landamo iilandithomwa moositola.

Oositola dho popepi odha konda aantu ogendji omagulu opo kaaya kakonge iipumbiwa yawo kokule. Sho tashi hwepopaleke okukwata nawa ethimbo. Ooyene yoositola oha ya ililokelele iimaliwa sho aantu taya landa iilandithomwa yawo.

Aantu oyendji mboka ya mona uunongo koosikola dhopaungomba noyena ontseyo moku nduluka po iihongomwa ngaashi iitaafula nenge oosikopa, ohaya hongo nduno iihongomwa yawo ya yoolokathana, e taya landitha nee ya mone iimaliwa.

Moshilongo shetu Namibia otu namo iimaliwa ya yoolokathana. Yimwe oyo mbyoka iikukutu nosho wo yomafo, mbyono ya topolwa moongudu dhiili nodhi ili tayi pitike tu lande iipumbiwa yetu.

Oombanga odhi li tadhi gandja oshimaliwa okupitila momukalo ngoka hagu longithwa okutuma oshimaliwa kongodhi yopeke. Shino otashi hwahwameke aapunguli opo ya ka pungule iimaliwa nombaanga oyo tuu ndjoka.

Aantu oyendji mboka yamona uunongo koosikola dhopawungomba na oyena otseyo mokunduluka po iihongomwa ngaashi iipundi nenge iitaafula, ohaya hongo nduno iihongomwa yawo yayoolokathana e taya landitha ne yamone iimaliwa.

Oositola dhopopepi odhakonda aantu oyendji omagulu opo kaaya kakonge iipumbiwa yawo kokule. Sho otashi hwepopaleke okukwata nawa ethimbo. Ooyene yoositola ohaya ilikolele iimaliwa sho aantu taya landa mo iilandithomwa yawo.

Oositola dhopopepi odha konda aantu oyendji omagulu opo kaya kakonge iipumbiwa yawo kokule sho okukala ethimbo iimaliwa sho aantu taya landa iilandithomwa yawo.

Oositola dhopopepi odha konda antu oyendji omagulu, opo yaakakonge iipumbiwa yawo kokule. Sho otashi hwapupaleke okukwata nawa ethimbo. Ooyene yoositola ohayi ilikolele iimaliwa , sho aantu taya landa mo iilandithomwa yawo mbika.

Okutuma Oshimaliwa osha ninga oshipu mongashingeyi, oshoka omuntu oho vulu owala okutumina mukweni oshimaliwa tolongitha ongodhi yoye yopeke, peha lyoku kaya mombaanga eto yi momukweyo omuleleka. Wuli megumbo oto vulu owala okutuma oshimaliwa, shoka wapumbwa okuninga okushangitha owala okakalata koye kongodhi nombaanga otashi kuningile oshipu.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yi ilile. tayi pungulwa mombaanga ihayi pungulwa owala mumwe ashike ohayi topolwa shi ikwatelela kutya mbino oyo koshilongo shini naambino oyo koshilongo shini. Shika oshili hashi ningile aantu mboka haya longo mombaanga oshipu oku kwathela mboka ta yeya.

Aantu oyendji mboka ya mona uunongo kooskola dho paungomba na oyena ontsewo oku ndulukapo iihongomwa ngashi iipundi niitafula. Ohaya hongo nduno iihongomwa yawo ya yooloka, yota ya keyi landitha opo ya mone iimaliwa yawo yokwiikwatha.

Oositola odhindji odhili hadhi landitha iilandithomwa yayoolokathana nelalakano okumona oshimaliwa yo yakonde aantu omagulu oku enda iinano oyindji okuya komahala hoka kuna oositola dhilwe.

Omuntu oto vulu oku kutha ombinga momathigathano ngoka haga kala ga kwashilipalekwa kombaanga nomusimdani omunelago oha vulu okwilikolela oshimaliwa she noku kalanda iipumbiwa ye.

Momiti dhetu ohadhi vulu oku tetwapo eta muhongwa iihongomwa ya yoolokathana kaanongontu. Iihongomwa mbino ongaashi nduno iipundi, osho woo iitaafula.

Oositola dhopo pepi odha konda aantu otendji omagulu oo kaaya kakonge iipumbiwa yawo kokule. Sho ota shi hwepo paleke okukwata nawa ethimbo. Oyene yoositola ohayiilikolele iimaliwa shi aantu taya landa iilandithimwa yawo mbika.

Oositola odhakonda aantu oyendji omagulu opo kaakakonge iipumbiwa yawo kokule. sho otashi hwepopaleke ethimbo nooyene yoositola ohayiimone iimaliwa uuna aantu taalanda iilongithomwa yawo.

Uuna omuntu wuna uunongo oto vulu oku ndulukapo sha, oku pitila miihongomwa nenge miiti. Oto vulu oku nduluka iipundi, iitafula ngoye toyi landitha woo, opo wu mone oshimaliwa sho kwiikwatha.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Uuna aatalelipo taayi kiilongo ya yoolokathana ohaa shendje tango iimaliwa opo ya ka vule okulanda sha meni lyoshilongo shoka, oshoka iimaliwa inayi faathana.

Aantu mboka ye na uunongo noyena owino okuhonga iihongomwa ya yoolokathana okuzilila momiti, oye li taya ipandula oshoka iilandithomwa yawo otayi dhana onkandangala momalandithilo gwoshilongo yo ya wape yiilikolele oshimaliwa.

Oositola dho popepi odha konda aantu oyendji omagulu opo kaya kakonge iipumbiwa yawo kokule sho otashi hwepopaleke okukwata nawa ethimbo, ooyene yoositola oha yiilikolele nee iimaliwa sho aantu taya landa iilandithomwa yawo.

Okulanda ethimbo lyokongadhi nenge oku tumina omuntu oshimaliwa nenge okulanda olusheno nongodhi ndyoka yakwatakanithwa kumwe nomayalulo goye gombanga ohashi gandja ompiti opo omuntu isindanene oshimaliwa.

Aantu olundji otaya kunkililwa ya ka pumgule iimaliwa yawo koombaanga ya wape ya mone iihohela kuza kiimaliwa yawo mbyoka ya pungula shino oshi li omukalo omuwanawa.

Iimaliwa yaNamibia oyi li ya topolwa moongundu dha yoolokathana. Tu na mo efo lyoodola omulongo, oodola omilongombali, oodola omilongontango, oodola ethele osho wo oodola omathele gaali. Mbika iimaliwa yomafo.

Otatu kunkililwa opo tu longe nuudhiginini, tu wape twi ilikolele iimaliwa tse tuka lande iipumbiwa yetu yili noyi ili. Oshoka ngele kuna oshimaliwa nena ito vulu oku landa sha.

Takukunkililwa aakwashigwana nenge aantu, yakale yena oongodhi dhopaendelelo nenge dhopaulumwempumbwe ndhoka taya vulu okudhenga uuna yi iyadha yeli mompumbwe.

Kehe oshilongo oshina oshimaliwa shongushu shiikwatelela keliko lyoshilongo shawo onkene iimaliwa oyina oshushu na ihayi landathathana.

Oshimaliwa ohashi longithwa kaantu mokulanda iipumbiwa yawo opo ya vule oku hupa nenge okwiinyenga. Ngele kuna oshimaliwa nena ito vulu oku imonena sha.

Uuna to longitha okakalata koye kombaanga moku landa sha, ohashi kupe ompito yokusindana oshimaliwa shontumba uuna wa landa pehala mpoka tapu sindanwa.

Oositola dhopopepi odha konda aantu oyendji omagulu, opo kaya ka konge iipumbiwa yawo kokule sho otashi hwepopaleke okukwata nawa ethimbo. Ooyene yoositola ohayi ilikolele iimaliwa sho aantu taya landa iilandithomwa yawo mbyoka yi li mositola.

MoNamibia omu na iimaliwa ya yoolokathana moka tu na mo mbyoka iikukutu naambyoka yomafo. Yomafo otu na mo ngaashi oodola omulongo, oodola omilongombali, oodola omilongontano, oodola ethele, oodola omathele gaali nayilwe.

Onkalamwenyo ohayi kala ompu yo ombwanawa uuna to nyangadhalasha. Ngele owuna uunongo wokunduluka po sha otovulu kulanditha opo wumone oshimaliwa shokwiikwatha. Uuwanawa woshinima nawu kale tawu nana omeho gaalandi oshinima tashi kala shayela sho oshina ongushu.

Oositola odha konda aantu oyendji omagulu, opo kaaya ka konge iipumbiwa yawo kokule. Sho otashi hwepopaleke okukwata nawa ethimbo. Ooyene yoositola ohaya ilikolele iimaliwa sho aantu taya landa iilandithomwa yawo.

Aantu mboka yena ontseyo mokuhondja iikutu, ohaya hondjo iikutu yomaludhi ga yoolokathana noku yi fala komalandithilo ya wape yi imonene oshimaliwa uuna iikutu yawo ya landwa po.

Oositola dhopopepi ndhoka hadhi landitha iimeno odha konda aantu oyendji omagulu opo kaya kakonge iimeno ya yooloka kokule ,sho otashi hwepopaleke okukwata nawa ethimbo sho. Ooyene yoositola oha ya ilikolele iimaliwa sho aantu taya landa iilandithomwa yawo mbika

Ositola dho popepi odha konda aantu oyendji omagulu opo ka kakonge iipumbiwa yawo kokule. Sho otashi hopopaleke oku kwata nawa ethimbo. Oyene yositola ohaya ilikolele nawa iimaliwa sho aantu talanda ilandithomo yawo.

Uuna omuntu ha nyangadhala sha ohashi ningi onkalamwenyo ompu, oshoka oto vulu okulanda egumbo lyoye to kala moka nombili, toli sho wa hala iikulya mbyoka tayi tungu, to landele mo kehe shimwe wa hala. Nonkalamwenyo yoye tayi ku ningile ompu.

Namibia oku na iimaliwa ya yoolokathana yomafo naambi iikukutu. Yomafo ongaashi, oondola omulongo, oondola ethele noondola omathele gaali, omanga Iikukutu otu na oosenda omulongo, oosenda omilongo ntano, nayikwawo yilwe.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho, yina ongushu yawo yikwatelela komaliko ngoka yena moshilongo shawo ,onkene kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yayoloka koshikwawo.

Oombaanga odhili hadhi kwa shilipaleke oongodhi dhopeke onkene uuna dheetwa kofanditha shika ohashi hwepo paleke ngoka keena oshimaliwa shagwana opo avule woo oku ilikolela ongodhi yoye yopeke.